Hageekka dere asatussi tokkidi dumma dummaba shishidi asa naati maanadan shishiyo ogee gidishin keehippe asa naatussi maadiyabanee keehippe go'iyoba asa naati keehippe maadettidi an go'ettiyoba.

Hageekka asayi daanawu go"ettiyobaa gidishin a oottiyo ogeekka qassi dumma dumma ogiyan shuchchan gidana danddayes, mittan gidana danddayes, buuxan gidana danddayes dumma dumma ogiyara asayi bawu diyoogaadan bawu eriyoogaadan bana lo"aagaadan keexxidi de"iyo soho.

Hageekka issi biittaa deretettaa asati bantta biittaa bantta deriya oonatettaa bantta guyyiya bantta oonatettaa erissanawu banttana bessanawu baalaa. kattan gidana danddayes, maayuwan gidana danddayes, dumma dumma durssan gidana danddayes banttana qonccissiyo....

Hageetuppekka issoy qooriyan woottiyogaa gidishin ikka macca naati puulatanawunne lo"idi beetanawu dumma dummasaa biidi bantta laggetuura gayttanawu woykko bullaachchaa biidi banttana lo'idi beetanawu woykko banttana puulayanawu go'ettiyoba.

Hageetuppekka issoyi hiittaa gidishin hiittayi asayi shemppiyoogaa asayi daafuridi shemppiyoogaa woykko qammi omarssiyode xiskkidi ba natettaa ba daafuraa shemppissiyosohaa keehippe asaa naatussi maaddiyaba.

Hageekka issi asi ba biittaa woykko erissana danddayees wottaan giidana danddayees kuwaassiyaa ka'iyogan giidana danddayees dumma dumma ogiyaara asay ba biittaa woykko banatettaa bana erissiyoosaa qonccisiyoo soohuwaa giyoogaa.

Hageettuppekka issoy iskirttuwa giidishin ikka maaddiyoogee asaa naati tamaaranawu dumma dummabawu banttawu xaafanawu eti goettiyo buquraa woikko goettiyo miishshaa.

Hageetikka xaafanawu, tamaaretikka xaafanawu, biiruwa asatikka xaafanawu/qassi banttawu koshshiyabaa xaafi wottanawu keehippe go'ettiyobaa, keehippe maadettiyobaa ogiya giyogaa.

Hageekka asay siyibeenaba ooratabaa sissanawu asaakko deriyaakko oosuwaba gidanna danddayees, dumma dummabaa gidana danddayees asaa sissanawu deriyan kaqqiyogan asaassi odiyo woykko asaa sissiyo oge

Hageetuppekka issoy pesbukkiya gidishin ikka asaa naati banttana bessanawu banttaagaa meraa bessanawu oorattabaa sissanawu asaa koyyiyode go'ettiyo oge.

Hageetuppekka issoy kinituwaa gidishin bullachchawu, miraaqawu, dumma dumma baalatussi iin keetta miraqqaw giddana danddayees dumma dummabassi agiri deriyaa asassi gattanaw banttawu ba soo asaassi uyyanaw maaddiyooga, uyyanaw go''ettiyooga.

Hageekka asayi bana koshshiyabawu gidana danddayees, bana ufayssanawu gidana danddayees, dumma dumma ogiyara ba diyo biittaappe hara biittaa baanaadan dumma dummasaa baanaadan maaddiyagaa go'iyagaa giyogaa.

Asaa naatussi geeshsha carkkuwaa immees. maanawunne dumma dumma xaaletta giigisanawu do"atusinne kafotussi daanawu keettadan go"ees. Eettanawu kaattaa kaattanwu maaddees. Keettaa keexxanawu dumma dummabatussi go"ees.

Hageekka asay bawu hanoogaadan bawu dossogaadan buuxxan gidana danddayees shuchan gidana danddayees, mitan gidana dandayees urqan Dumma dummabagaara bawu haniyogadan keetta keexxiyogaa woykko asay de'iyoosaa keexxiyoogaa.

Hageetu meretatuppe issoy damoota deriya gidishin daamota deree keehippe xeelawu lo'iyaasanne be'anawu keehippe lo'iya ufayssiyasanne heeray qassi keehippe meegees lo'ees.

Hagaappekka issoy luxissiyogaa gidishin luxissiyogee luxettaa naata luxissidi deriyassi maaddiyagaa, wontto bantta biittaa maaddiya naata, yeletaa medhdhanawu maaddees.

Hagettikkaa issipettetan de'iyogan issipettettan miyogan, issippe uyigaan woykko yelettan isuwaa gidiyogaa ayiyoo woyko awaa, michoo, ishsha gidiyogan issippe de'iyaa asaa woykko so asaa giyogaa.

Asaa natusii wolqaa imiyanne de'uawni danadan asa nata madiyabanne asa nata kehippe go'iyabbaa.

Hagekka sinttappeko guyeera issi deriyassi hanidaaba woykko he deriya qoncissiyaba he deriya oonatetta woykko taarikkiya erissoy wogga.

Wodiyan wodiyan laamettiyabaanne asay ubbay maayiiyoobaa wottiyoobaa bana loyttiyobaa simmi simirkka yaanawu dandayiyaabaa asay banatettaa bessiyo ogiya.

Hageekka asay bana shemppissanawu woykko iraappe awaappe dumma dumma do'atupppe attanawu bana qottiri de'iyo sohuwa.

Hageetuppekka issoy oydiyaa gidishin oydeekka maadiyoogee uttanawu maaddees. immattay yiyoo wodekka immattaa uttisanawu bawukka biruwaan oottiyaa bitaanee bawu uttanawu go"ettiyooba.

Hageekka ooratta oosuwaabay woykko asay siyibeenabay dumma dummabay merettiyode dumma dumma ogiyaara asaa sisiyoogaa woikko xaafidi ee kaqqiyogan asaa besiyogaa woykko asaasi gattiyoogaa.

Issi asayyo woykko issi biittaayyo he biittaa oonatettaa woykko he asaa oonatatta qonccissiyoba. Hagee hagaa biittaa giidi biittaa qonccissiyo ogiya woykko biittaa bessiyo ogiya.

Hageetikka issipetettay diyogan woykko issippe miyogan issippe uyyiyoogan issi keettan diyogan woykko aayiyo aawaa aayiyo michcho isha gididi issipetettan diyoogaa so asaa woykko issi heeran de'iyogaan dere asaa giyoga qonccisees.